Mpianatra manao akanjo mangamanga, misy ireo manao satroka, misy kosa ireo tsy manao. Na vehivavy na lehilahy dia hita avokoa, mety fotoana fialan-tsasatra angamba tamin'io. Mpianatra avy eny Andohalo izy raha ny paozipaozin'ny tokontany, ny fianarana dia miloko mavomavo sy mavokely, ary ahitana toerana filalaovam-baolina.

Fitaovana fanadiovana trano sy lakozia : kifafa miloko menamena miisa efatra, lamba fotsifotsy misy sarina voninkazo mangamanga sy maitsomaitso.

Fivarotana satroka maro isan-karazany, ao ny miloko : fotsy, mena, maintso, mavo. Rindrina misy kilaodaoka ny eo amboniny. Vehivavy iray manao satroka volomboasary mijery satroka, mihazona kitapo na harona miloko menamena.

Fitafy fotsifotsy misy lambalandy miloko maramara ary misy sarisary vita amin'ny ranom-bolamena. Tovovavy no manao azy, misy peratra eny an-tanany ary misy "téléphone". Lehilahy iray mitendry gitara ery amin'ny sisiny ary misy mpanatrika ery aoriana amin'ny ankavanana.

Toerana fandraisam-bahiny ahitana seza miloko mangamanga, ahitana fiondanana miloko volomboasary maramara, ary ahitana latabatra kely vita amin'ny hazo roa etsy ambany. Ny rindrina misy izany dia fotsifotsy ary misy zava-maitso iray miankina amin'ny rindrina.

Latabatra kely iray miloko maitsomaitso sy fotsifotsy, ahitana lovia, ahitana kôpy. Ahitana karazan-tsakafo maro isan-karazany toy ny voasary, ny kafe, ny paiso ary misy fandriana etsy anilany miloko mavokely misy sary voninkazo.

Taovolo vehivavy avy any amin'ny faritra. Maintimainty ny lokon'ny volony, lava ary olioly mirandrana izany, ny hodiny dia zarazara, manao lokomena izy, ny sorony dia mipoitra ary manao akanjo mavomavo izy.

Tsena ahitàna hanitra, ahitàna elo maro loko, ahitàna zava-maitso toy ny tongolo maitso, ny karaoty, ny baranjely, eo ihany koa ny anana.

Tamin'ny andro fampirantina ny fiara no nalaina sary izy ity, mangamanga ny lokony fiara, misy fitaratra, misy soratra eo anoloanany miloko menamena sy fotsifotsy, misy olona iray manao akanjo mavomavo ery izay miambina ny fiara. Ny fiara dia ahitana jiro miisa efatra.

Voankazo fahita matetika miloko volomboasary izy, misy voaniny ao anatiny, garàna no anarany, ary misy raviny maitsomaitso sy tahony miolakolana izy, marikivy na mamy izy io mazàna.

Boky fanoratana etina mianatra. Miloko menamena, mavomavo, mangamanga ary maintsomaintso. Ny vidiny dia sivifolo amin'ny zato sy dimy arivo ariary.

Volo olioly randranina, tanana iray mandrandrana volo, misy firavaka eo amin'ilay tanana, misy fihogo miloko volomparasy ary famatoram-bolo mipetraka eo amin'ilay volo.

Rehefa mody masoandro eny amoron-dranomasina dia ireto matetika ny zava-misy : ny ranomasina dia tsy hanopy mangamanga intsony fa somary volomboasary na mavomavo, hisy taratra hazavana lehibe izany mety tonga ny anaty masonao, ny lakana dia manopy maintimainty, ny torapasika dia somary manopy mavomavo toy ny eny amin'ny ranomasina.

tofofavyray manao firavaka amin'ny lokomavomavo vita amin'ny volamena ngamba isytya so maromisy dia mondra nankitelo nyfanesa eo aminy ary misy zavatra efa toro anankiroa tsy aiko hoe vita amininonaloatra mifatotra indro eo amin'n- tendan' ilehizy ra nipaoziny ny oditra ny dia fotsy fotsy ny lokon-volony dia mainty mainty

Taovolo : ny sisiny natao fohy ary mazava, ny eo an-tapony kosa dia natao volon-tsokina. Maintimainty ny lokon'ny volony, mangirangirana toy ny nasiana an'ireny menaka volo ireny. Manao kavina ny lehilahy, fotsifotsy fihodirana izy.

Ahitra sy voninkazo maniry eny rehetra eny ahitana kodiarana efa tsy miasa intsony mihodidina ireo ahitra ary miloko maitsomaitso ireo ahitra ireo.

Koa satria sabotsy indray ary izao ny andro dia andao hijery izay lamaody mahamendrimendrika isika e ! Tsara zao raha ohatra ka manatsotra volo ny vehivavy, manao solomaso mainty somary asiana ambonin'akanjo fotsifotsy maivamaivana ao anatiny ary arahana akanjo ba mangamanga ny ambany kosa dia mety raha ohatra zipo somary lavalava ary mangamanga na miforiporitra aza rehefa milamima dia tsara foana izany e ! Arahana poketra maintimainty

Boky iray misy sarina tovovavy kely, ho an'ny ankizy ilay boky. Manana fiodirana fotsifotsy, manao akanjo mangamanga, manana volo lava ary solary manompy fotsifotsy mazava.

Ireto voankazo ireto dia voankazo mora hita ihany, ny iray dia miloko mavomavo tsy inona fa voasary izany, ny iray kosa dia miloko volomparasy anefa tokony hiloko maitso izy io na mavomavo ihany koa tsy inona akory izany fa ny garana.

Toerana ahitana olona misakafo misy soratra hoe Ilontsera. Ny rindrina dia miloko karazany ary ahitana sarina voninkazo izay miloko mavokely, misy ihany koa ny zava-maitso. Misy olona miisa eo amin'ny enina ambin'ny folo na dimy ambin'ny folo eo mipetraka ambony seza.

Trano eny ambanivohitra, miloko fotsifotsy, misy varavarankely efatra ary varavarana roa, misy lavarangana ary misy lamba miahy, misy olona eny ivelany eo an-tokotany ary misy zava-maitso.

Peratra fampiasa rehefa hanambady, volamena matetika izy itony ; ny misy diamondra dia an'ny vehivavy, ilay tsotra kosa dia an'ny lehilahy ; ao anaty fonony maramara misy sarisary ohatra ny voninkazo izy izany ary fotsifotsy ny eo ambaniny.

Fiara fitateram-bahoaka iray hita teny ho eny. Misy mpamily ao anoloany, manao akanjo mangamanga izy ary pataloha mangamanga, ny kapany kosa dia maintimainty. Ny fiarany dia miloko mavo matsatso, eny an-dalambe no nahitana azy.

Sotro miisa anankidimy, eo ambony latabatra hazo, miloko maintimainty izy ireo. Ny anankiray dia misy fotsifotsy ny lohany, ary ny tahony dia vita amin'ny hazo. Ao anaty zavatra malagasy milokoloko maro karazany.

Maro dia maro ireo tobin-tsolika misy manerana ny nosy, izany dia natao ho fahafaham-pon'ny mpanjifa tsy mifidy solika izy ireo fa mivarotra ny solika rehetraretra ; eny na ny kojakoja ilaina amin'ny fiaranao ary toy ny menaka dia varotan'izy ireo, mety amin'ny fiara rehetra na ny kely na ny lehibe na ny vaventy.

Sary hosodoko fanehoana lehilahy iray miandry omby mitarika sarety. Misy omby miloko maintimainty eo amin'ny ankavia ary omby miloko fotsifotsy mipentina maintimainty eo amin'ny ankavanana. Ahitana baobaba miisa telo : roa etsy aoriana ary iray eto amin'ny ankavanana anoloana.

Miasa dia miasa tokoa ny ivon-toeran'ny kolontsaina eto Antananarivo. Maro ireo tanora mitsidika azy, na ankizy, na lehibe, kanefa ao ihany koa ireo vahiny. Hita amin'ny rindrina fotsy izany ny fampiratiana sary maromaro ataon'izay ireo.

Tantely mipetaka eo ambonin'ny voninkazo, misy tongony telo izao ny tazako eto ary ny lokony dia mavomavo sy maramara ary misy pentina maintimainty ihany koa, eo ambonina voninkazo miloko mavomavo izy no mipetraka.

Soavaly vy misy kodiarana roa ary misy môtera, eo anoloanan'ny rindrina menamena, rindrina vita amin'ny vy na vavahady izy io. Ahitana aro loha eo amboniny ary miloko volomboasary. Eny amin'ny sisin-dalana.

Izy ity dia toerana fatoriana, ny rindrina dia miloko fotsifotsy, ahitana kisarisary anankiroa eny amin'ny sisiny miloko mangamanga sy maramara; eo ihany koa ny kidoro eo afovoany izay miloko maitsomaitso. Ny fandriana dia vita amin'ny hazo miloko mangamanga, eo ambaniny dia misy seza kely fipetrahana, mitovy loko amin'ilay fandriana.

Fiangonana iray lehibe miloko fotsy sy manga, misy hazofijaliana ery amin'ny tampony ary ahitana saina anankiroa, ny saina iray dia saina malagasy ny saina iray dia miloko mavo, manga, fotsy, nodidinina hazo izy ireo.

Felan-tanana mitazona ranomanitra na singana ranomanitra izay miloko menamena izy roa ; ireo fonony kosa dia miloko fotsifotsy ary misy pentina mavokely ny iray, ny iray dia fotsifotsy sy volafotsy.

Toeram-pivarotana lehibe iray mivarotra ireny fanaka ireny. Ity izao dia famanana rano fotsifotsy ny lokony, ary boribory ny paoziny. Izy io dia mitsofoka avy any ambony ny rano, ary mivoaka atỳ ambany. Rehefa mandalo ao aminy dia mafana ny rano.

Itỳ toerana itỳ dia toerana fipetrapetrahana sy fangalàna aina. Mazàna dia ireo vahiny no tena tia mampiasa azy ireo. Ahitana jirojiro kely, latabatra sy seza ; misy voankazo izao io anoloana io ary ahitana zava-pisotro sy vata fampangatsiahana. Eny, ny vera dia efa atao akaiky satria rehefa raikitra ny fety dia tena miasa tokoa izy ireny.

Toeram-pisakafoanana ahitana zava-pisotro, ahitana karazana olona, lehilahy sy vehivavy mijery baolina kitra, rindrina fotsifotsy misy sainam-pirenena malagasy ary misy jiro ao anatin'ny trano.

Toeram-pivarotana iray misy karazana kojakoja; misy mpividy anakiroa izay vehivavy ary mpivarotra roa izay lehilahy. Ahitana mofo masaka, ahitana ireny karazana tsakotsako fihinana ireny, ao iany koa ny kifafa, sy ny lamba ary ireo kojakoja hafa, samihafa.

Olona eny an-dalambe, manao satroka ny anankitelo. Ny anankitelo hafa kosa dia mijery gazety fotsiny. Ny gazety dia mipetaka amin'ny rindrina izay vita amin'ny vato. Ny tapany ambonin'ny rindrina dia miloko fotsifotsy.

Mety nisy fanontaniana nipetraka dia misy ankizy maro maro manangan-tanana ; ny anankiray amin'izy ireo dia mitsikitsiky sady manana volo mirandrana ; faly ery izy mamaly ny fanontaniana. Ny eo akaikiny dia faly ihany koa mijery azy ; asa maninona angaha ?

Latabatra iray izay nakambana amin'ny latabatra iray hafa, ahitana karazan-tsakafo sy lovia eo amboniny, ny sakafo dia miompana amin'ny voankazo ahitana voninkazo iray ihany koa eto amin'ny ankavia ary olona mikarakara sakafo roa : ny iray manao akanjo manga, ny iray manao akanjo fotsy.

Seza fandraisam-bahiny anankiray mipetraka amin'ny tany, ny tampany ambanin'ny seza dia miloko fotsifotsy, ny tampany amboniny kosa dia miloko mangamanga, ahitana fiondanana fotsy sy manga izay miisa efatra eo amboniny.

Ankehitriny, efa maro dia maro tokoa ireo tanora izay liana amin'ny asa tanana. Ireto tanora ireto izao, dia mandrandrana rofia : amboarina ho poketra, amboarina ho haitrano. Eny, rehefa zavakanto tokoa, azo ampiasaina amin'ny andavan'andro dia vita amin'ny rofia avokoa.

Sainam-pirenena iray mihantona eo amin'ny vy. Mikopakopaka tsofin'ny rivotra. Ny ilany ankavia dia miloko maitsomaitso, ny ilany ankavanana kosa dia miloko fotsifotsy. Eo afovoany dia ahitana sary kintana ary sarim-bolana, ny lokon'izy ireo dia menamena.

Indray andro teny an-dalambe dia nahita fiara menamena, tsy mataho-dalana izy io, fotsifotsy ny tapany ambany. Misy kodiaran-droa mipetaka aminy ary kodiaran-dray koa mihantona. Eny amin'ny tobim-piantsonana solika no misy azy io izao.

Olona roa hita eny an-dalambe ny iray dia lahy ny iray dia vehivavy. llay lehilahy dia manao pataloha miloko maramara misy paosy anankiroa, manao ambonin'akanjo fotsifotsy izy ary misy soratra fotsifotsy sy tsipika lavalava maramara ary volombosary. Ny vehivavy dia manao roby.

Toerana iray fanta-daza eto Madagasikara dia ao Atsirabe. Misy tsangambato izay misoratra hoe fahaleovantena. Misy tsangambato iray ahitana lohan'omby eo amboniny. Ahitana fiara miloko mangamanga etsy akilany ary olona mipetrapetraka etsy andaniny. Ahitako tohatra vita amin'ny vato ihany koa.

Toerana ambanivohitra ahitana olona maromaro manao satroka ; misy zava-maitso manodidina azy, misy lamba mihahy ; ahitana toeram-pivoahana miloko fotsifotsy izay misy varavarana roa ary ahitana trano iray etsy ambany.

Ity dia tanana iray vita amina zavatra miloko maintimainty sy menamena, mipetraka ambonina zavatra fotsifotsy izy eto. Ny rindrina dia fotsifotsy, ary ahitana ilana tarehy. Zavakanto tokoa ireo. Hita eto Antananarivo ireo zavatra ireo.

Trano iray hita teny an-dalambe. Trano eo ampanamboarana ahitana goelaka, ahitana hazo, ahitana briky sy fototra ary simenitra. Ahitana ireo olona mandeha ny amin'ny manodidina azy. Eo ihany koa ireo fiara toy io miloko maitsomaitso io.

Trano gasy, ahitana zava-maitso toy ny paiso erỳ amin'ny ankavanana ambany. Misy rindrina izay mety efa rava ; misy varavarana roa mifanao ambony sy ambany. Misy sivana ihany koa ary biriky maromaro ireo amin'ny tany ireo. Ahitana tafo ; ary ahitana tanàna erỳ amin'ny ilany.

Toerana iray fisakafoanana, ahitana zavamaitso manodidina azy ; misy latabatra, misy seza ; misy tafo vita amin'ny mololo ihany koa. Etsy ankilany dia ahitana trano miloko volondavenona ; lanitra manga ary fampitana herinaratra.

Tovovavikely iray manakona tarehy, manana taovolo mifatotra sy mirandrana ; maintimainty ny lokon'ny volony, zarazara ny odiny, manao akanjo volom-parasy izy ary misy kisarisary miloko fotsifotsy. Eny antokontany no misy azy.